Ɗo bo ɗum suɓol on ɗum ɓurda andu go be zabe, oɗo sakkina kur’a mako kur’u ɗum suɓol on oɗo suɓa.